Ŋusrɔ lawo siwo nye ɖeviwo fo gla de ofe nufiala gbɔ, eye ole awu yi awu yie me, ye enti nye dziƒfo tɔ e ew…

Ɖekakpuiwo, siwo le edo me, edo si wo ŋutɔ wotu, wòva nye eba wole me le sika kum, eɖewo le kuku me, eɖewo mele me o, eɖewo ɖe woƒe awu, eɖewo le awu me.

Amewo ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka siwo nye ŋutsuwo kple nyɔnuwo hã. Tsitsiawo le em hafi ɖeviwo hã li eye teƒe ya woƒoƒu ɖoa exɔa katã le ʋie ɔ sam.

Teƒe aɖe wotu abe enuwo le asime eye afi ma amewo totom wo nyakpɔ vava, ŋutsuwo le eme nyɔnuwo le eme, tsitsiawo kple ɖeviwo katã le eme.

aƒenɔ ɖe dzodzom abe eɣe ɖum wonɔ ene ye ŋutsuɔ ɖoo hã nɔnyi eʋuƒom nyɔnuɔ ɖewo hã le wóƒe megbe ehadzim kplɔwo ɖó

Amewo le agbɔsusu me va agbeɖuƒe eye mea ɖewo le anyimlɔƒe si medo awu o, ame ɖe hã wole zɔzɔm.

Keteke aɖe dzidzi eye nyɔnu aɖe tɔɖe ketekea ƒe ŋkume abe woɖi tso eme fifi la ene ame aɖewo le ketekea me

Ke ehadzila aɖe le eha ɖe dzim eye wòwɔ abe emlɔ anyi aanyi dzem la, ye ŋutsuwo, ŋutsuwo hã le megbe elii ɖa ashi.

Enudzrala aɖe, ko, ko wòdo nane ɖe emo, ŋɔtsi, ye dzonueo le kplɔ̃dzi nɛ wòdzadzram kple baagiwo. Amewo hã le araɔŋd wo hã ɖo nane tsyɔ ŋɔtsi.

tugbedzewo ɔmeve wó kutsi wó tɔtrɔm yina ɖe aƒeme ye ŋutsu wɔmeve hã le mɔdzi gbɔna eʋu hã le mɔdzi ŋuya kpɔm mele fia efia be emɔdzi eya

Ame aɖewo le emɔzɔzɔ me eye agbawo woɖo ɖe eŋuawo, eŋu eŋu eŋu me. E ɖevi aɖe nɔ anyi ɖe eŋua ƒe tame. Eye ŋutsuawo ɖe hã tɔ ɖe agbawo gbɔ.

Ŋutsu kple nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui me eye wobla afɔ na ŋutsua wode ɖe dzi eye wobla asi eme eve na nyɔnua.